Do so n ʒɛya n yɛ liiga ʒiɛ ka pili zipili piɛlli ka gbubi foon kpaakpa lɛm dapaɣali so ʒɛya ka yɛ liiga dozim ka loori piɛlli ʒɛya ka da paɣa ʒɛya ka shab yɛ neen gabagaba

Kpɛ maa ʒiɛɣu n ʒɛ ka chɛmsi nim piligi ka taabo nim ku yihi yihi soŋ ka n nyɛ paapu ni doya ka baaji doya baaji ʒiɛ ka yili shɛli ʒɛya ni tihi kpukpali tia tihi maa yaɣaya

Bihi ka so ʒi gbarigu cheche zuɣu ka la so be o nyaanga n guuri dɔli o ka yɛ liiga piɛlli n so jinjam sabinli ka so damya ka pɔbi o nina ka mɔri ni tihi beni.

Gamo n niŋ loori titali lu n marigi loori bila ka niraba kana ti ʒɛya lihira shab zaŋla bi nuhi n kpabi kpabi bi nyaansi ʒɛya ka shab ʒɛya doo n ʒɛya ŋɔ n yɛ neen sabila ka do so zaŋ bini

Laa n ʒɛya ka bindirigu bɛ dinni ka zaham bɛ dinni boraadɛ kpulaa anahi bɛ dinni gala dubata ni kpam bɛ di puuni ka naanzuu gba zaa bɛ di puuni ka zaham bɛ di puuni